Abavubi babili bali mu lyato. Oghundhi ali kukuba nkasi, oghundhi ali kukasukayo kitimba. Ela nga nh'amaadhi ag'okunhandha gateese.

Omusaadha ali ku kyalani ela nga ekyalani kinho kiliku ghuzi ghangulu. Omusaadha atyaime ku katebe. Enhuma ghe eliyo olwigi olwabadhibwa mu mbagho.

Omusawo nga omusawo omukyala avaire eigandhula lyapinka era nga alino mukazi omulwaire nga wandha alikumupi obugazi obwomukono eberi eriyo omusaadha ayemeraire era nga abalinhirire era nga aliraine, aliranibwa ekisenge kumpi nolwigi.

Embogo eri mumaadhi, eisatu dhili mu kulumuka nga dhiva mumaadhi, mumaiso ghaligho eisubi kwotaire nhe miti.

Eisudhe lityeime era nga eisudhe lino lili lanhwa emiti era nga lityeime ghansi kubutiti aye nga bulilanhwa emiti nga amakola agali mu langi yakilagala.

Emeeza eyekyalani nga kuliku n'ekyalani n'engoye kwotaire n'omukono ogw'omutunzi nga avaire akakomo kwotaire n'olukoba olupima olugoye.

Obutambala obwe ndhaghulo bwalibwa ghansi era nga kungulu kwo obutambala bunho kuliku obukomo era nga bwona bwa ndhaghulo.

Ekyuma kikali magezi kityaimizibwa kumeza era nga kili lainhe eisimu, eisimu lya lilanha ekimuli kumukono ogundhi kwabaku egilasi elimu amaadhi kwoteile nhe kitabo nga kuliku epeni akagha ndhikizo.

Ekye nhandha kiteleibwa mu kili mu bibatu era nga bakigemeire mu bibatu mu maadhi nga ghe bakitaile mu bibatu ebyo muntu.

Ensenhenhe dhitereibwa musepiki era nga mulimu amaadhi, mumaadhi nga dhi maze okumanhibwa ku amoya gadho.

Abaghala babili bali mu kutambula ela nga balilainhe omuti ogw'amasanhalaze ela kumbali kuliku omuzeyi agemye omwiigo kwotaile nh'akadaala, nh'obudhaala. Ela ghabagho amayumba agalilainhegho ag'amadhuuka kwotaile nh'eidhuuka elya mobayilo mane

Ekyenhandha kiteleibwa mu bibatu ela nga kili mu langi edh'endhaghulo, akigemye ayemeleile, ghansi gh'ayemeleile ghaligho amaadhi.

Emiti gilinhainhe engila. Ebusuuka ngila ghaligho ennhumba edh'endhaghulo kwotaile nhe nnhumba eya kalina. Ela mu maiso eliyo lawundi mu mbali mwabamu emmotoka.

Bino biibo bili mu nkula ey'endhaghulo ela nga buli kiibo kitereibwa mu kiffo kyakyo ela buli kiibo kilinha omugaso gwakyo.

Eisudhe lyegemye ku itabi. Ela nga omukono ogundhi guli kutoola eikoola bwe guta mu munhwa amakoola gali mu langi ya kilagala.

Olubalama lwe nnhandha enhenhe, lwemeleibwaku omusaddha agemye akati akaliku eilobo, ela nga eilobo alyolekeiza amaadhi ela nga ali ku nnhandha kulubalama.

Omukyala ali mu inhonhenkerezo era nga aveire gilikooti endhelu kwotaire nh'akabiika ku munhwa nhi ku nhindho, kwotaile nhi galubindi ku maiso.

Kigege etise emigugu era mumaiso gayo eriyo ogha bbodha kumbali eriyo emiti kwoteile nho budhala.

Endhuki dhili ku muzindho gwadho ela nga eyindhi eli mu kusala eila ku luuyi olundhi, endhuki dhinho dhetuumye ghalala.

Enhyama etelebwa mukyuma era nga Eli muku kalilibwa, bwekyusibwa kyusibwa okubonheka nti eya bulungi.

Endhuki eli ku kimuli ela nga eli kunhunha ebilungo oba obughomerezi obukilimu obukola omubisi ogwe ndhuki.

Basaadha babiri bali mukisaghe bali kusamba mupira oghundhi alimumudhozi ogwa bbululu, oghundhi avaire omudhozi omwiirugavu.

Amaato agali kulu balama era nga galilenhe amayumba, era nga enhuma oghamayumba eriyo olusozi nga kuliku obutititi obumpi buli mulangi ya kilagala.

Abaana basatu oghundhi agemye egaali oghundhi ali kusibaku kidhomolo ekidhomolo ekindhi kibali inhuma kwoteire nhe gaali eri ghansi ba gilambaziza, omwaana oghundhi ali m eri gha gaali. Kumbali kwe bemereire kungila kumbali nhi kumbali kuliku ebisaka.

Omusaadha ayemeleile ela nga ali mundha mu lyato einhenhe, ela nga abisiisa omukono mu idinhisa nga alinha byali kubonha.

Abasaadha basatu bali mukigo ekyente era nga ente enho etumye mwiibbaga nga eri kwerwanhaku. Embali eriyo ente edhindhi kwoteire nhaba vubuka babiri

Esowani eliku emere esowani enho eri mu langi endheru era nga kuliku emere nhe'nyama nhi kabegi.

Ensudhe dhili mu langi endhirugavu bwe dyo dyo dyo nho mu maiso galwo era nga lili mu kwe kwakula emberi ghakyo ghaligho ensudhe eyindhi era nga lililanilwa emiti, emiti nga giliku amakoola aga kilagala.

Abaghala babiri bali ku nhaikonto bali mu kusenha amaadhi, einhuma eliyo eisubi lili mu langi ya kilagala kumbali ghabagho egaali nhe ngoye edhanikibwa ku lukomera era kulukomera mumbali mwabamu emiti kwo taire ebigogo.

Enhandha eriku amayengo amatonho tonho era nga ku nhandha kuliku elyato nga nho bweire bunatera okuziba.

Linho itendhekelo era nga kuliya ghaligho emmotoka edhi pakingibwa mumaiso galyo, mumaiso galyo era ghabagho emiti kwoteile nh'engila.

Omwaana aghanike ekigalo omwaana agemye ekye nhandha nga kili ku lughuuzi, einhuma eriyo omukyala nho musaadha era nga bali ku katindho ghansi ghaibwe ghaligho enhandha kumbali kwabaku emiti nhe'nsozi.

Abasomi bali mukibinha era nga bali mukusoma bitabo

Dhinho, ntalabuusi, ela nga entalabuusi dhinho dhibungiibwa ku dhinhadho.

Meeza kuliku ebibala eby'endhaghulo okuli enanhansi, emiyembe, kaloti, mithungwa ela nga ebindhi bikamulibwa biteleibwa mu gilaasi edh'endhaghulo.

Omukyala ali, ayemeleile mu musili gwa dhuuma. Ela nga dhuuma onho yabeeka.

Ensudhe eli mu langi ndhilugavu bwe zigi. Ensudhe enho efulumizaayo olulimi ela ensudhe enho etyaime yesiile kumbali okw'eisubi. Aye nga eisubi lili mu langi eya kilagala.

Omukyala aveile enkofiira, enkofiira yabunhere, nhimu matu matune galiku ekinhere kwoteire nhekinhere ekibita munkoto paka enhuma ghamugongo gwe.

Abasaadha babiri bali kupima ku mukyala ku mugulu era nga omukyala onho ayemereire.

Abasomi bali mu kibiina batyaime ku ntebe era abandhi baghanike engalo abandhi ti baghanhike ngalo dhaibwe era abandhi balina baaga ku ntebe dhaibwe kwe batyaime kwoteire nhe bitabo nhaibwe.

Engila kumbali nhi kumbali kuliku ekikomera einhuma ghe bikomera eriyo ensozi nga kuliku emiti.

Ente enho eyemereire, ente enho eri mulangi yakisitaka, ente enho erinha amaiga abili, amaiga ganho gali mulangi endhelu yelu era nga enhuma ghayo eliyo emiti era nga eyemeleile ....

Ente ibili era nga buli nte eliku amaiga abili nga dhili mu langi ya kisitaka, ente dhinho dhili kulya aisubi.

Ekibatu kiteleibwamu emwaanhi nga nho muli emwanhi enhenvu edhimanhikiibwa nga emyufu nhe mwaanhi emyufu oluyi olundhi olundhi nga dhikaali oluyi nga dhili mu langi eyakilagala.